Ŋutsuviwo sɔ ƒoƒu ɖe etɔ nu eye wo le bɔl ƒom. Ɖewo do awu dzi eye eɖewo hã do awu awu yibɔ eye wo le kame tem le tɔsisi aɖe nu.

Afɔku gãa aɖe dzɔ eye nyɔnuvi dza aɖe hã ku eye emɔ hã le le wo gbɔ, eye sukuvi tɔ ɖe wo gbɔ le wo kpɔm.

Nyɔnuvi aɖe le tɔmelã, aƒumelã vovovowo aɖewo ɖe asi eye tɔdziɔu aɖe le eh eh etɔ sisi nu eye tsi gã aɖe hã le enu eye nyɔnuvi aɖe le mɔnu zɔm.

Amewo le mɔ gã aɖe dzi, amewo le mɔ me tsom, amewo hã le zɔzɔzm eye enedzralawo hã le mɔto le ene dzram eye amewo hã lé kaƒomɔ le asi eye am fuwo hã wole eria me.

Amewo le kɔdzi eye ame ɖe le dɔbadzi yi ke woda etsi ɖe edzi eye amewo hã wotsa, wotsi atsitre yi ke wonye ɖɔki, wonye ɖɔkitawo. Ɖɔkita, wodo awuwo, eɖowo kɔ ɛɛ eɖe kɔ bu nu eye ɖewo hã le nu ŋlɔm.

Ŋutsuvia ɖe kple nyɔnuvi aɖe o yi nuɖuƒfe, eye ole aha viviwo nom, eye ole nyɔnuvie le nu kom eye ŋutsuvie ha le aha kɔm ne be woa no, ŋutsuvie do awu dzié eye nyɔnuvie do awu yibɔ.

Ƒomegã aɖe wo ƒoƒu ye wole nu ɖum le ekplɔ ŋu. Ŋutsuwo le me, ɖeviwo hã wole eme eye wole dzidzɔ kpɔm. Wosi akaɖi le wo tame le wodzi eye nuɖuɖu vovovowo hã le ekplɔ dzi.

Avɔdrala aɖe le avɔdranƒe eye ele dzidzɔ kpɔm. Emla nyi. Ketevɔ vovovowo le egbɔ eye wokle ɖe wo eye wo paki ɖewo hã le teƒe aɖe.

Ŋutsu aɖe kple eƒe ƒomeawo ƒo ƒu ɖe ekplɔ aɖe ŋu le nu ɖum eye ɖevi dzaa aɖe kɔ nuɖuɖu le nuɖuɖu dom ne eƒe fofo, ye nuɖuɖu fuuwo hã le ekplɔ dzi.

Ɖetugbui nyakpɔ eve aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe le nu ƒom eye wosɛ̃a awu ɖe ka dzi. Koklo hã wole wo gbɔ le nu ɖum. Ɖetugbi woame eve nyakpɔ ŋutɔ eye wonya kpɔ.

Ame woame, ame etɔ̃ ƒoƒu le teƒe ɖeka eye wole nutata vovovowo tam le egli aɖe ŋu eye tsi atsitre, eɖewo de zikpui dzi eye eɖewo hã le enuɔ tam kple veviedodo.

Asi gãa aɖe me eye atikutsetse vovovowo le gama. Abladzowo le, ablɛ hã wole. Amewo le nu ƒlem eye nudzralawo hã le nu dzram. Amewo le zɔzɔm va le wogbɔ tom eye amewo hã lé ɖevi aɖewo le asi.

Afɔku gã aɖe dzɔ le mɔa dzi eye eŋuwo kaka le mɔ dzi. Eŋu yike wo kɔ agba kpekpe wo hã tɔ ɖe ga ma eye eŋua ɖewo hã le eme tsom va le yiyim. Amewo hã tsi atsitre ɖe egbɔ.

Asime. Nyɔnua le enu dzram le asime. Wole enu vovovowo dzram. Ɖewo le tomatosi dzram. Ɖewo le ela dzram. Ɖewo le atikutsetse vovovowo hã dzram eye ɖewo hã le nu kpɔm.

nyɔnuviaɖewo kple ŋutsuviaɖewo ƒoƒu eye wóle ɣe ɖum ɖewo davɔ la bɔ eye ɖewó hã sa avɔ le ali ame gbogbó aɖewo ƒoƒu ɖe wógbɔ le wóƒe ɣeɖuɖu la kpɔm eye ɖewo hã le nukom

Awusatɔwo ƒe xɔme eye exɔ me la awusatɔwo egbe dom ɖa eye geɖewo hã woɖɔ kuku. Eɖewo hã wokɔ nu wo kɔ nu kɔ tsɔ kɔva woƒe nuwo.

Dɔwɔlaɖewo wole afiɖe le dɔwɔm, wokɔ machine kɔ le vudo ɖem, exɔwo le fima. Dɔwɔlawo tɔ ɖe gakpoa ŋuti. Ŋutsuwo nye ameawo l'afima, eʋu le fima, gakpo sesẽwo le fima, exɔwo le fima.

Exɔ nyakpɔ aɖewo le..li eye eŋuwo hã wole mɔ aɖe dziwo zɔm eye ewɔ abɔ Yuniversity wonye ene ne eye eŋuwo hã le mɔ dzi zɔm eye amewo hã le mɔ dzi zɔm.

Woƒoƒu emɔ gbogbo aɖewo le emɔ aɖe dzi eye le mɔ ma dzi la eŋuwo le emɔ dzi tom eye atiwo hã le mɔ dzi, exɔwo hã le aria me ga ma eye lati kaɖi hã le aria me ga ma.

Ama gbogbowo le asime. Ama ɖewo hã le nu ƒlem. Ɖewo hã le nu dzram. Ama ɖewo hã le zɔzɔm le asiɛmɛ. Eɖewo lé nudzadzra ɖe ta eye atikutsetse vovovowo hã le asiɛme. Elã hã le asiame.

Eŋu gbogbowo ɖe ƒo ƒu ɖe eŋuɖoƒe eye eŋuɔ geɖewo nye ŋutiɖiɖi, eye ame geɖewo hã le teƒee fuu, ɖewo le zɔzɔm, ɖewo le nu dzram, ɖewo hã lé nudzadzra ɖe ta eye ɖewo hã le ƒom.

Amega vovovowo ƒoƒu le teƒɛ ɖeka. Efiewo, nyanufiawo, zikpuitɔwo kple dukplɔlawo ƒoƒu le teƒe ɖeka eye wole asi na wonɔewo. Amɔwo hã tsi atitre le wo gbɔ eye wole wo kpɔm.

Eŋu gã aɖe kpɔ afɔku eye ame tɔ ɖe egbɔ le eŋua kpɔm ame aɖewo le ŋua ƒe ŋgɔ. Ame ɖewo hã le nuƒom kple wonɔewo eye ɖewo hã tsi atsitre ɖe egbɔ.

Amekuku aɖe le aɖa akame eye amewo tsi atitre le eŋu, eye nyanu yike ne Mawunya gblɔla hã tsi titre ɖe egbɔ le wo kpɔm. Amewo le ɣli dom eye amewo hã le avifam le amekukuɔ gbɔ.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo wokaka eye wole foto ɖem. Amewo bɔbɔ nɔ anyi ye amewo hã wotsi atsi wotsi tre. Amewo do dzonuwo, amewo hã wodo awu yeyewo eye wole…

Ŋutsu aɖe kple esrɔ̃ wonɔ anyi..anyi le anyigba eye eviawo hã woame eve hã ƒoƒu ɖe egbɔ wole..wo..wole garden aɖe me eye nuɖuɖu sɔŋwo le area me le gama.

Ɖekakpui aɖe kple nyanu ɖetugbi nyakpɔ aɖewo le ewɔ ɖum eye ame aɖewo hã wo tɔ ɖe wo gbɔ ele wo kpɔ. Yevunyɔnu aɖe tsitsitre ɖe wo gbɔ le eye wole nu kpɔm eye nyanu aɖe le nu kom eye wohã kpɔm.

Tɔsilawo le tɔ dzi eye ɖewo le ŋu kum eye ɖewo hã tɔdzi mashini le wo si eye kusi hã le teɔsiŋu la me, eye wole nu kple wo ɖokuiwo le tɔdziŋu la me.

Kpovitɔwo ƒo ƒu le teƒe le teƒe ɖe, eye wole nane kpɔm le edo aɖe me. Eɖewoo, gheɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo hãaa, ame, dumevi bubu aɖewo hã wotsre le wogbɔ le enu yi.

Ɖekakpui nyakpɔ aɖe tsi atsitre. Edo awu nyakpɔ aɖe ye wole bagi dze aɖe hã le asi. Ele nudzraƒe aɖe. Aha vovovowo le egbɔ le exɔ aɖe me eye etsi atsitre.

Nyɔnuwo, ŋutsuwo, ɖeviwo woƒu ƒu ɖe tɔsisi aɖe nu eye wole tsi lém. Ɖewo le dzidzɔ kpɔm, ɖewo tsi tsitre eye amea ɖewo hã ƒo ƒu ɖe wo gbɔ le wo kpɔm eye ɖewo hã le zɔzɔm le tɔsisia to.

Nyɔnu aɖe le nu fiam eƒe dɔwɔhametiwo le xɔ gã aɖe me eye eƒe dɔhametiwo nɔ anyieye nyɔnua ti tsitre le nu fiam ɖe ekplɔ dzi eh eh eh… bɔdi dzi eye nyɔnuvia…..

Ame geɖe fũu woɖo keteke eye wo…ee..u…woyɔ keteke gbagba ƒu..e..dz..eɖewo de ketekea tame eye eɖewo hã le ketekea ƒe ŋgƒ eye nukpɔla vovovowo ƒoƒu ɖe egbɔ le wo kpɔm.

Ɖeviwo wodzo kpla ne yevunyɔnu aɖe, yevunyɔnu ale ɖɔ gaŋkui yibɔ eye ɖevi ɖeka aɖe ƒoƒu asi eye le piktsa tsom, ɖeviwo le dzidzɔ kpɔm be wodo go nyɔnu la.